Imfundo yezingane ezincane ibeka isisekelo sokukhula kwezingane , ithuthukisa amakhono afana lokwabelana ukuxazulula izinkinga kanye lobuciko obuthize emntwaneni.

Iqakathekile imfundo yabantwana abancane inikeza izingani ithuba lokuqala ithuthukisa amakhono okuxhumana labantu, ukuhlala labantu kanye lokulungiselela isikolo kusengaphambili.

Imfundo iqakathekile kungakho abantwana seqala ukuya esikolo ebangeni eliphansi lapho abaqala khona ukudlala labanye abantwana abaqala khona ukufunda izinto ezitshiyeneyo bezenzela ngezabo izandla. Imfundo yaphansi iqakathekile ngoba ilungiselela umntwana ukuthi aqale ibanga lokuqala.

Ezikolo zonke jikelele, kulehofisi lokuphatha, nxa usiyadinga indawo yomntwana kumbe nxa ulesikhalazo ufuna ukubona uMpathisikolo uqonda ehofisini lokuphatha.

Imfundo yaphansi iqakathekile incedisa abantwana ukuthi bazilungiselele ukuya emfundweni yaphezulu asibasekeni abantwana bahambe ezikolo uhulumende uyakhile izikolo umhlaba wonke jikelele.

Imfundo yaphansi iqakathekile, yiyona umgogodla wemfundo. Umntwana oyenze imfundo yaphansi kubalula ukuthi aqhubekele phambili ngezifundo zakhe ngoba etholile imfundo eqakathekileyo emlungiselelayo ukuthola imfundo yaphezulu.

Kulo umfanekiso sithola indlu yokufundela kukhanya kulabantwana abafundela kule indlu okubukeka kusesikolo, kuqakathekile ukuthi izindlu zokufundela zibe lamafasitela ukuze kungena umoya njalo kuphume umoya phakathi kwendlu okulabantwana khona .

Imfundo yaphansi iqakathekile. Iyasilungiselela konke esizathi sikufunde emfundweni yaphezulu. Abafundi bebanga laphansi baqala bedlala ibhola elilungiswe ngamaphepha. Ekucineni sebekhulile baqeqetsha bacina sebedlala ibhola lesikhumba.

Kulo umfanekiso sithola indlu yokufundela. Kukhanya kulezitulo kulababalisi balungiselela isifundo esilandelayo esabantwana. Indlu yokufundela ilakho konke okungadingwa ngumntwana ukuze afunde apase.

Imfundo yaphansi iqakathekile. Iyavula abantwana izingqondo ibalungiselele kumfundo elandelayo. lmfundo yaphezulu. Ngakho wonke umntwana ulelungelo lokuya esikolo, ukuze ayithole imfundo yaphansi.

Imfundo yamabanga aphansi iqakathekile abafundi bengabakwazi inombolo kanye lokubala kuba lula nxa sebesiya kumfundo yaphezulu.

Abantwana nxa besiya ezikolweni bahamba endaweni ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sifundise abantwana bemfundo yaphansi, ukuthi nxa behamba, besuka esikolweni, bangahambi bedlalela emanzini, ngoba amanzi ayingozi, njalo kuqakathekile ukuthi bafundiswe ukuthi nxa behamba besiya ngekhaya behambe ngonanzelelo. Bevika amanzi.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile, yona iyisihluthulelo sentuthuko yomuntu kanye lentuthuko yelizwe, ngakho kuyadingeka ukuthi sikhuthaze abantwana bahambe esikolo

Imfundo yebanga laphansi iyisisekelo , iyahlomisa abafundi bathole kusiba lula ukufunda nxa besiya kubanga lemfundo yaphezulu

Umfanekiso ophezulu utshengisa indlela izifundo zemfundo yaphansi ezenzakala ngayo. Kuqakathekile ukuthi abafundi bethole indawo yokuhlala. Kuqakathekile ukuthi abafundi bethole izinto abazibambayo nxa befunda ngoba nxa behamba ngezabo izandla abasoze bakhohlwe bazabe hlala bekhumbula.

Imfundo iqakathekile . Imfundo yenombolo iqakatheke kusuka kubanga laphansi . Umntwana engabamba inombolo kusukela emncane ebangeni laphansi ekhula eze efike ebangeni laphezulu kubalula ukuthi ephumelele ezifundweni zakhe. Nangu umntwana ufunda inombolo uyazama ngaso sonke isikhathi ukufunda.

umfanekiso usibonisa abantwana abenza izifundo zemfundo yaphansi bayenze isigombolozi baphethe ingwalo zabo bayafunda kuqakathekile ukuthi lapho abantwana bahlezi khona kube yindawo ehlanzekileyo indawo engela ameva kumbe ezinye izinto ezilimazayo njengama mbodlela

Imfundo yamabanga aphandi iyisisekelo ihlomisa abafundi ngokufunda lokubhala ukubala kanye lama khono wokuxhumana labantu ukubalungisela impumelo yesikhathi esizayo

Imfundo yaphansi iqakathekile, ukukhuthaza abantwana ukuthi babuye nsukuzonke . Kuqakathekile ukuthi kutholakale ukudla esikolo ,ngoba abanye abantwana basuka khatshana njalo basuka bengadlanga.

Abafundi badinga indlu yokufundela eglanzekileyo njalo elezinto zokufundela kuyadingakala amatafula izitulo lapha abazafunda behlezi khona lokhu kuyakhulula abantwana bafunde bejabulile njalo bazwisise abakufundayo

Abafundi bemfundo yaphezulu basesikolo .Nxa abafundi besesikolo kuqakathekile ukuthi bagqoke impahla zesikolo. Abafundi bayabala ingwalo zabo ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Kulo umfanekiso sihlangana labafundi bemfundo yaphezulu .Abafundi laba abafundi mabala kuphela .Bayahlabelela abanye batshaya amachacho amnandi besebenzisa isiginci .Kuqakathekile ukwekela abantwana benze lokhu abakuthandayo kakhulu .

Abaqeqeshi bemfundo yaphezulu bazofunda imsebenzi yezandla bagqoke izigqoko zokuzivikela ukuze lapha bebamba imsebenzi abayenzayo bengalimali bevikeleke

Abafundi bezemfundo yamabanga aphezulu kanye lemfundo ephakemeyo. Benza izivivinyo e Lab. Lokhu kuyabancedisa ngoba bathola impumela ezitshiyeneyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bafundiswa imisebenzi yezandla bayabaza ukubaza kuqakathekile ngoba kuyabangcedisa sebekhulile ukuthi bengalindi ukuqatshwa kuphela emsebenzini kodwa benelise ukuzisebenza ukuze bethole imali yokuzincedisa kusasa

Kulo umfanekiso sithola abantwana bemfundo yaphezulu , abantwana laba bafunda behlangene beliqembu bayancedisana njalo emsebenzini wabo bengamaqembu ukuze baphumelele ezifundweni zabo

Imfundo yebanga laphezulu iyafundisa imsebenzi yezandla . Yona imisebenzi yezandla iqakathekile . Ngoba umfundi angaqeqeda isikolo ulakho ukuzenzela eyakhe imali ngemsebenzi yezandla .

Abafundi bemfundo yaphezulu bayafundiswa imisebenzi yezandla. Lokhu kuyabalungiselela nxa sebekhulile kumbe sebesiya kuma university, ukuthi bejayele njalo bebelolwazi olujulileyo ngale imisebenzi.

Kulo umfanekiso, abafundi baqeqetsha izifundo zebanga laphezulu. Abafundi bagqoke izigqoko zokuzivela. Bazivikele ekhanda. Bazivikela lemzimbeni. Kuqajathekile ukuthi abafundi bazivikele ngaso sonke isikhathi ukuze bengalimali,

Abafundi bebanganga laphezulu basebenzisa imitshina ,eyiyo encedisayo ukubona oluncane okuyizibungwana esingeke sikubone ngawethu amehlo. Iyancedisa limitshina ukuhlola lezinye izinto esingeke sizibone ngawethu amehlo.

Kubanga lezemfundo eliphezulu abafundi bafunda izifundo ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi nxa befunda begqoke izigqoko zokuzivikela ukuze bengehlelwa yingozi.

Ulwazi okutholakala esikolo lutshiyene kuzifundo zaphezulu abafundi abafundi amabala kuphela bayafunda ezinye izinto abangazisebenzisa sebekhulile ukuze bephile njengokuhlabelela ukugida kubaluncedo nxa sebekhulile.

Ukufunda akupheli akufundwa amabala kuphela kuyafundwa indlela zokupheka ezitshiyeneyo nxa umuntu ebambe ukudla kuqakathekile ukugqoka impahla zokuzivikela bagqokile ekhanda bagqokile ezandleni

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu sebefunda ngendlela ezitshiyeneyo kulezakudala sesilahla inqwaba yamabhuku sesisebenzisa indlela zalezinsuku. Nampa abafundi babukele kumabonakude izifundo zabo.

Ulwazi lwanamuhla luqakathekile. Lwenza kubelula ukufunda. Singathi lapho singazwisisi, kumbe singakwazi, okumele sikwenze. Sivule omabonakude. Besincedise ukuthola ulwazi okweneleyo, ulwazi olweneleyo, ulwazi olujulileyo. Kuqakathekile ukuthi sibambe kuhle imitshina le ukuze ihlale isikhathi eside isebenza.

Abafundi bemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi bencedisane. Bangancedisana ngababili kumbe bencedisane beliqembu. .Lokhu kubalula ukuze bezwisise lokhu abakufundayo njalo kuyagqugquzela ingqubela phambili ezifundweni .Ukuncedisana kwabafundi kuqakathekile.

Abafundi bezemfundo yamabanga yaphezulu kanye leyemfundo ephakemeyo bafundiswa imisebenzi yezandla. Imisebenzi yezandla iyabanceda nxa sebeqedile isikolo.

Umfanekiso lo usitshengisa isikolo lapho okufunda khona abafundi abafunda izifundo zemfundo yaphezulu .Kuqakathekile ukuthi lapho okufunda khona abafundi kuvalwe amasango ukuze bevikeleke kungangeni loba ngubani umuntu phakathi ngoba engabangela udubo ebantwaneni.

Kulo umfanekiso sibona izindlu zokufundela lefulegi yelizwe iphapha emoyeni okutshengisa ukuthi lesisikolo sikuliphi ilizwe. Lindawo ihlanzekile okutshengisa ukuthi impilakahle yabantwana iyaqakathekiswa.

Abafundi bebanga laphezulu bakhulile ,balakho ukuncedisana bona bodwa umbalisi engekho Kuqakathekile ukusebenza ndawonye bengamaqembu ukuze bencedisana bengabantwana bodwa.

Imfundo iqakathekile. Abantwana basuka endaweni ezitshiyeneyo besiyahlangana esikolo lapho abafika bethole ulwazi khona. Bakhona ababalisi okuyibona abancedisa abantwana ezikolo.

Nansi indawo lapho okutholakala khona abafundi abenza imfundo yaphezulu . Kuqakathekile ukuthi lapho okufundela khona abantwana kuhlanzeke. Kungabikhona izinto ezilimazayo. Kubelezihlahla, lapho abazathola khona umthunzi. Kubelezindlu zokufundela. Lapha abazahlala khona befundela. Indawo ehlanzekileyo, lapha umntwana azafunda kuhle khona.

Abafundi bayakuthakazelela ukuya esikolo. Nango umfudi uya esikolo semfundo yaphezulu ukuze enelise ukulungiselela ikusasa yakhe.

Zinengi indlela zokufunda. Abantwana bebanga laphezulu asebenelisa ukulalela bezwisise sebengafunda ngokubukela umabonakude imifanekiso etshiyeneyo lemidlalo etshiyeneyo.

Imfundo iqakathekile, abantwana bonke balelungelo lokuhamba esikolo. Akumelanga abantwana becine ebangeni laphansi. Kumele beqhubeke ngezifundo zabo beze befike ebangeni laphezulu. Asihambisenini abantwana esikolo bazali.

Imfundo iqakathekile kuwo wonke umntwana, kuyajabulisa ukuthi kulezinsuku wonke umntwana ulelungelo elifanayo esikolo akusela bandlululo olwalukhona kudala ngakho bayazama ababalisi ukuncedisa wonke umntwana ngendlela efanayo kungadingakali ukuthi ugogekile kumbe ulesimo esi right.

Ukuqakatheka kwemfundo, bayazimisela ababalisi, bayazikhandla ngasosonke isikhathi ukuze bafundise abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Asigqugquzeleni abantwana bahambe esikolo.

Bathe gwaqa abafundi bebanga laphezulu bagqoke isigqoko zabo zesikolo ezihambelanayo balalele lapho kukhulunywa izifundo ezitshiyeneyo.

Kulo umfanekiso sithola abantwana besikolo kubukeka ngabantwana bemfundo yaphezulu asebekhulile kancane. Bamile endaweni ehlanzekileyo lapho okulotshani obuncane obuqunyiweyo khona lababalisi babo.

Kuyathokozisa ukuthi kulezinsuku alusekho ubandlululo ebantwaneni. Amantombazana kanje lamajaha asehamba ezikolo ezifanayo, akusekho ukuthi amantombazana ahlala ngekhaya kufunde amajaha kuphela

Imfundo iqakathekile asikhuthazeni abantwana bethu bahambe esikolo, kuyabavikela ukuthi bebe ngobhinya, bebengamasela, kuyalungisa impilo yabantwana ngoba bezathola ulwazi abazalusebenzisa bengakhula.

Ukubalulela kobucwebetshi kwenza imfundo yaphezelu ibelula. Abafundi sebe senelisa ukubala badinge ulwazi abangalwaziyo besebenzisa amakhompiyutha.

Abafundi bebanga eliphezulu bayahamba e"lab" besiyohlola izinto ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi nxa besenza le imihloliso bagqoke izigqoko zokuzivikela.

Abafundi bebanga eliphezulu babuthene kungaba sekuseni beqala isikolo lapho ababuthana khona benze umkhuleko njalo behlabele ingoma yesizwe ukuze baqale usuku zwabo kuhle

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlala indawo yabo ihlanzekile bayagqugquzelwa ukuhlanza amafasitela behlanze imiduli abafundela kuyo ukuze amagcikwane engabahlaseli.

Kuqakathekile ukugcina ingwalo zabafundi kuhle esikolo. Kumfundo yaphezulu kulendawo lapho okufakwa khoba ingwalo lamaphepha abafundi ukuze mhla edingakala atholakale lula.

Nansi isakhiwo esihle ukuze abafundi bemfundo yaphezulu befunde ngendlela ephakemeyo bezwisise njalo bejabulele ukufunda kuqakathekile ukuthi bevikele kumumo womkhathi bethole indawo yokufundela enhle njalo ehlanzekileyo indawo yokufundela ezabavikela kumumo womkhathi otshiyeneyo.

Ukuqakatheka kolwazi lwanamuhla ekufundeni kwabantwana abantwana sebethola kusibalula ukufunda ngoba sekulama khompuyutha ancedisa ezifundweni zabo.

Nampa abafundi bemfundo yaphezulu, abasema university. Bahleli, bathatha imihloliso yabo. Kuyadingakala ukuthi bengahlali emaduze lemaduze . Behlale betshiyelane isikhala. Ukuze umuntu lomuntu ebhale okuphuma ekhanda lakhe. Engathathi impendulo zomunye oseceleni.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ilungiselela abafundi ikusasa labo. Kulezakhiwo ezinhle ezitholakala kulezi insuku kumayunivesithi. Izakhiwo lezi ziyancedisa abantwana ngasosonke isikhathi.

Abafundi bemfundo yaphezulu basezifundweni zabo. Bafunda bengamaqembu besenza imidlalo etshiyeneyo ukuze kuphumelelise izifundo zabo. Bayabukeka bencedisana njalo bengamaqembu ukuze bephutshe ezifundweni zabo kuhle.

Nansi indawo yokufundela yakhiwe. Inhle okwamagama. Asikhuthazeni abantwana ,abadala ,bonke nje abantu ukuthi bethakazelele ukuyafunda bethole imfundo yaphezulu ebalungiselela ikusasa yabo.

Abafundi bezifundo zaphezulu bayabala basebenzisa ulwazi lwalezinsuku lemitshina yalezinsuku ukuthola izifundo zabo

Kulo umfanekiso sibona abantu abadala kukhanya yimfundo yaphezulu Kulama computer okubonakala ukuthi abantu laba bafunda kulezi insuku lapho osekulolwazi khona olujulileyo lendlela ezilula ezokusetshenziswa nxa kufundwa

Imfundo ye university iqakathekile, kuyadingeka ukuthi kube lamagceke amahle lapho abafundi abangahlala khona bexoxe bengama qembu ukuze bekhumbuzane abafunde ngakho.

Ulwazi lwanamuhla luhle njalo luqakathekile. Nampa abafundi bemfundo yaphezulu basebenzisa imitshina ekhona kulezinsuku. Eyenza amagcikwane amancane, ongekw uwabone ngamehlo abonakale. Lokhu kutshengisa ukukhuphu kolwazi lwanamuhla lujula lusiya phambili.

Abantu bemfundo yaphezulu, kuyadingakala ukuthi babale ingwalo ezinengi ezitshiyeneyo lokhu kuzabanceda ukuphakamisa ulwazi lwabo ukuze baphumelele ezifundweni zabo

Kulendlela ezitshiyeneyo esihambisa ngazo imibiko . Singabhala amabhakane abemakhulu afakwe phambi kwesikolo lapho esizabona khona okwenzakalayo phakathi kwalesisikolo .Kumbe simemezele kumabonakude lasemisakazweni .Kuyahambisa imibiko kusiincedise ukuze kube labantu abanengi ababuya kulesisikolo.

Imfundo yaphezulu iqalathekile. Nxa umntwana angapasa emfundweni yaphansi uyaqhubeka ngemfundo yakhe aze ayefika emfundweni yaphezulu zikhona indawo ezitshiyeneyo lapho abafundi abangaya khona nxa bangapasa.

Abafundi bebanga laphezulu balendawo zokuhlala duze lalapho abafundela khona. Ezindlini abahlala kuzo kuqakathekile ukuthi kutholakale indawo abalala khona lendawo abazahlala khona nxa bebala ukuze beqhubeke belungiselela izifundo zabo kuhle.

Ukufunda akupheli umuntu engaqhubeka efunda eze efike ebangeni lokuba ngumuntu omdala into eqakathekileyo yikuba lolwazi lokuzimisela nampa abafundi basebenzisa ulwazi lwakulezinsuku lemitshina ekufundeni bayafunda munye ngamunye emtshineni wakhe

Umfanekiso ophezulu utshengisa lapho okuhlala khona umntwana ofunda izifundo zaphezulu eyunivesithi. Umfundi weyunivesithi mele athole indawo yokulala lendawo yokwenzela umsebenzi wakhe isitulo sokuhlala letafula lokubhalela nxa esenza umsebenzi wakhe wesikolo.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba ilungiselele abantu ukuthi bethole imisebenzi engabagcina ukuze abantwana befunde kuhle labantu abadala kuqakathekile ukuba lezakhiwo ezinhle njalo ezilungele abantwana ukuthi bafunde.

Imfundo yaseyunivesithi iqakathekile ilungiselela umfundi ikusasa yakhe ukuthi enelelise ukukhetha umsebenzi lokwenza umsebenzi ngezinga eliphezulu.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngakho kuqakathekile ezikolweni ezifundisa imfundo yaphezulu. Izindlu zokufundela mele zihlanzele zibe lezihlalo kanye lamatafula izifundi ezizawasebenzisa.

Abafundi bemfundo yaphezulu badinga indawo yokuhlala ebaseduze lalapho abafundela khona. Indawo abahlala kuyo kumele ibelendawo yokulala, ibelendawo yokuhlala lapho besenza izifundo zabo abazenelisa khona ukubhala babale behlezi ukuze bekwazi ukuzwisisa lokho abakubalayo bangadinwa balale.

Lapha kuhlala imithi esetshenziswa ngabantu abemfundo yaphezulu abayabe behluzisisa bedinga imbangela yokuthile ukuze bebekwazi ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzakala njani. Imithi abayisebenzisayo ihlala kule indawo ukuze ivikeleke ingachitheki.

Kulo umfanekiso sibona abantu abadala befunda. Lapha kubukeka kuseyunivesuthi okufundwa khona imfundo yaphezulu. Sibona lapha kulomqeqetshi ophambi kwabantu abadala obafundisayo.

Lakumfundo yaphezulu kuyatholakala imiduli lapho abantu ababhala khona ukuze betshengise abafundi ukuthi kumele bebhale kanjani lapho abasebenza khona inombolo zabo ukuze abafundi babone indlela inombolo ezisetshenzwa ngayo nanku umduli okubhalwa khona